Kuni sumudu sidaamu daga dagge daa"attanno baseetinna woy qirtsete bayiicho ikkitino baseeti isino qole daa"attanno baseeti

Tini biife leeltanonketi dancha murooti danchu garinni giwirinnunni loonse dancha gede assite danchu garii haanja muro babbaxitinota weese qoleno shaana hakkiinni sa'inota haanja muro biiffinota leelishanninoonketa la'nanni hee'noomo.

Murote yineemmo woyte tini muro dancha gede ikkite biifentinni dancha muro leellishanni noonkete la'nanni hee'no qoleno qolicomaho yinanniju baattote aananni kaysame leellanni biife noonketta xawisano

Tini la'nayi hee'noommoti haanja murooti. Murote yineemmo woyite haanja muro doogote qaccera woyi mineho woyi huxxi'noommo huxxi qaccera haanja muro ikkite biiffe ikkinoha murote yine adhineemmo. Qoleno tashshi aasitannote tini.

Daganna Maatete yineemmo woyite babbaxxino bayichinni wolu gamba yiino manna dagate yineemmo. maatete yineemmo woyite mittu mininni gamba yiino manna woyi ollaa maatete yine adhineemmo danchaho

Tini la'neemmo sagale ninkera budenketi, tini tima seekkite biife baxisanote mite gibirinunni afi'noommo shaanchoni

Tini biiffino base babbaxxitino muronni haanja muronni biiffino baseeti yine adhinaneemmo qoleno giwirinnu assino mirtenni awukaatotenni bununn babbaxxitino haanja muronni biifiino baseeti yine adhinanni.

Muronna laalchoho yineemmori babbaxxino laalchooti qoleno gateenni kaasi'neenna fulannohu baaqulaho yinannihunni ka"inohunni konne intanni sagale ikkiyo daafira konne muronna laalchoho yine adhinanni.

Kuni addi addi daddalu baseeti woyi suuqete yaa danddiineemmo. kuni daddalu mini babbaxitinori shaqashaqaxete mineeti yaa dandiineemmo.

kalaqamu jiro yineemmo wote umisenni gobba bae ikkite fultanno jiro caalehono kaa'litannonkete manchono woyi saadate nafara fultannoti woy kaanseenna fultannoti kalaqamu jirooti yine adhinanni caaleho manchoho woyi saadate kaa'litanno yine adhineemmote danchaho lowonta.

Tini sidaamu bude kultanno beettooti uddanosenni, umose amaxxitino garinni, amaxxitino xilinni, wodhitino saatenni, goowaho wodhitino callenni sidaamu budenna balchoomasi leellishshanno.

Kuni biifino bayichi mitte leeltannonke babbaxxitino base biiffe jawa geeshsha dannanqanni base ikkite leellanno.

kuni la'nanni hee'noommohu sidaamu budu sagaleeti sagaleno buurisamete dancha sagaleeti sidaanchu beetti woyi wosinchu daanno yannara shiqishi'nanni sagaleeti qoleno dancha sagale hagiirsiissannote.

Tini la'nayi hee'noommoti haanja murooti. Haanha murooti yineemmoti dancha muro mitte leeltanni noota la"ayi hee'noommo. Qoleno dancha haanja murooti yine adhineemmote. Iseno dancha bayicho caaleho saadateno mannahono kaa'litannota ikkitino daafo danchate yine adhineemmo. Danchate yine adhineemmote.

Tini sidaamu dagara biiffe leeltanno base ikkitanna iseno qolte haanja mu'ronni biiffe haanjatenni daa'ataano dagge gowaanya'ano base ikkitanno.

tini la'neemmo woyiite hodhisaancho doogooti hodhisaanchote yineemmo woyiite kaameelu haranni noota xawisannonke qoleno babbaxino base babbaxino bayicho iillitara hadhanni noo manna leellishshannonke danchaho.

kuni loosu danaati loosu danaati yineemmo wote kuni mini saadanni mini ama woyi mini amma ikkitinoti saase xuudhitanni heedheennana looso ikkinota xawissannonke dancha misileeti.

la'nanni hee'noommoti haanja muro ikkite dancha gede ikkite leeltanni noonketa la'nanni hee'noommo qoleno doogote qaccera kalaqamunni woyi giwirinnunninke kaaseenni fultino muro ikkitino la'nanni hee'noommo jawa geeshsha danchaho hagiirsiissannote.

kuni manni yannansa woyi dironsa gudino mannaati yine adhineemmo qoleno kuni manni idimensa jawa geeshsha jajabbaho yine adhineemmo mannootaati.

kawiichi amma'note mineeti amma'note mineeti yineemmo woyite babbaxitino basenni babbaxitino gobbanni daggino manni huuccidhanno mineetinna woyi zammadhitanno mineeti yine adhineemmo lowontanni danchaho.